Tena efa betsaka ireo karazana menaka izay azo ampiasaina hanatsarana ny volo. Misy mihitsy ary ireo savony ireo natokana ho an'ny volo toy ny ngita ohatra na ny volo olioly na ny volo malama, fa indrindra koa ho an'ireny volo miloko ireny.

Anisany zavatra tena andrasan'ny olona fatratra, indrindra ndrindra fa ireo nasaina, dia ny sakafo, rehefa mamonjy fety na lanonana iny. Ary tena misy mihitsy azy ireo mahavita manadio izany vavony izany, na tsy misakafo, mba ahavitana mihinana bebe kokoa amin'izany.

Efa hita fa maro tokoa ireo karazana trano na fandraisam-bahiny izay ahitana ireny asa tanana malagasy ireny atao haingon-trano, eny fa na dia any amin'ny tokantrano tsirairay ary satria dia tsara ny mahita azy ireny mandrafitra ny trano anankiray.

Ny zavatra tena mampiavaka ny tanànan'Antananarivo dia ny fisian'ny jiro ka maro ireo karazan-jiro izay efa hita manodidina izany renivohitra izany. Toy izany izao rehefa tonga ny faran'ny taona dia feno ireny karazan-jiro ireny eny Antaninarenina sy ny Antananarivo manodidina.

Ahafahana mandamina fotoana tokoa ny fahafantarana ny ora. Izany indrindra no antony isian'ireny famantaranandro izay apetaka amin'ny tanana ireny, ary tena ilaina izany, indrindra indrindra ohatra ho an'ny mpianatra rehefa manao ekzamay.

Ireny penina fandokoana ireny dia efa maro ireo karazana loko izay hita ao anatiny ary maro koa ny orinasa izay efa mamoaka izany satria dia efa betsaka ireo ankizy tia mandoko.

Nohon'ny fahaizany fikarohana, fa indrindra indrindra nohon'ny talenta ananan'ireo mpanao asa tanana Malagasy. Dia tsy mitrahatra ny mitady izay hahatsara ny vokatr'izy ireo ry zareo. Toa izany ny karazana haingo, izay hita eny amin'ny volo ; dia maro tokoa ny tsara no sady mahaliana.

Ny sampam-pianarana lalàna moa dia anisany taranja isany be mpitia indrindra, ary be mpiditra indrindra, raha ho an'ny eny amin'ny Oniversite an'Ankatso manokana.

Asa hita fa tena tsara ary tena ahazahoana vola tokoa aloha raha ny mandrefy tany e ! satria dia maro ny olona efa tia manamboatra trano amin'izao vanim-potoana izao ary mitady an'izy ireny.

Efa betsaka tokoa ireo karazam-panafody izay miparitaka manerana ny nosy; Ny eny Ambohipo manokana dia efa voatokana mihitsy hoe tanàna feno fivarotam-panafody, ary tena zavatra mampahalaza azy aza izy io.

Maro tokoa ireo toetra ikoizana raha ho an'ny vehivavy manokana indrindra indrindra fa ireo efa manambady sy miteraka. Ao anatin'izany ohatra ny fandehanana miasa miaraka amin'ny zaza na ny fikarakarana tokatrano sy ny fikarakarana zaza.

Ny voankazo koa dia afaka hanaingoana lovia fotsiny ihany mba hoentina mitondra haingo ho an'ny sakafo izay hohanina. Ny karazana hotely lehibe ireny moa no tena mpanao azy.

Ny lapelina dia anisany fitaovana iray manamora ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny zaridaina satria dia mety andraofana tsara an'ireo karazana ahitra izy ireny.

Ny Skoto dia toerana fitaizana na fikambanana entina hitaizana ireo tanora hatramin'ny fahakeliny ka hatramin'ny fahalehibeny ; na lehilahy izany na vehivavy dia samy mety avokoa raha miditra amin'izany fikambanana izany.

Maro ireo karazana solombolo izay efa hita mparitaka eny an-tsena mba entina hatrany hanatsarana ny endrika amam-bika sy mba hafahana mikarakara ny vatana anankiray.

Ny fisiany ireo karazam-biby samihafa izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara no hita fa anisany zavatra iray mitarika mpizahatany betsaka indrindra, ary maro ary ireo manafatra ireny karazam-biby ireny any amin'ny toerana vahiny any.

Ny Ministeran'ny Kolotsaina moa dia anisany nandray anjara tamin'ny fanoratana boky momban'ny tantaran'ny Malagasy, mbola maro ny tsy mahalala ny fisian'izany boky izany nefa dia efa nivoaka izy io.

Tena manan-danja ho an'ny Malagasy tokoa izany atao hoe fasan-drazana izany, maro ireo tsy manana izany anefa fa dia atao eny anirotra eny na eny amin'ny sisin'ny fasana eny satria tsy manana izany.

Matetika ny fanehoana ireo karazana fiainan'olona izay any ambanivohitra na any amin'ny faritra no hoso-doko tena be mpanao indrindra.

Hita moa ary tsikaritra fa ny karazana boky mitantara ny resaka fitiavan'ny olona anankiroa no tena be mpakafy indrindra raha ny amin'izao fotoana izao.

Ny fatsiolotra dia zavatra iray na fitaovana iray entina hananganana trano ary tena mafy ny asa vita sy zavatra tafatsangana amin'izy io.

Tokony ho vakiana tokoa indrindra indrindra fa ho an'ny tanora raha ireny karazana boky mirakitra ny tantaran'i Madagasikara ireny ; toy izany izao ity boky misy ny "Ratany" izay mpanoratra tao anaty rova nosoratan'i Andriamatoa Randrianarivelo.

Maro ireo karazana gazety na filazàna vaovao an-tsoratra efa miparitaka manerana an'ny Madagasikara. Misy ireo mitazona ny teny malagasy ary misy kosa ireo tia mampiasa miteny vahiny ary samy manana ny fomba filaza ny vaovao izy ireo.

Ny sekoly tokoa no toerana voalohany ahafahana hahazoana fahatsiarovana maro dia maro tokoa satria dia ao no ahitana ireny atao hoe namana ireny ; ao koa no ahitana ireny karaza-toetran'olona ireny indrindra indrindra ; fa ao no hanovozam-pahalalana voalohany indrindra.

Efa anisany vitan'ireo mpanao asa tanana malagasy tokoa ny manao ireo karazana sary toy ny sary tanin'i Madagasikara na ireny lolo ireny koa izay afaka atao haingo trano.

Na dia mbola vitsy aza ny mpankafy hosodoko raha ny eto Madagasikara manokana dia tsara ho fantatra fa ny anton' izy ireny dia zavatra iray entina mitondra hafatra mafonja.

Ny rovan'ny Manjakamiadana moa dia toerana iray izay tena manan-tantara raha ho an'ny malagasy manokana. Toerana izay ahitana ireo karazana sary sy fitaovana nampiasain'ireo mpanjaka tamin'ny andro nanjakany ary toerana vao navaozina tsy ela akory izay.

Ny sambo moa dia anisan'ny karazana fitaterana izay tsy hita raha tsy eny amoron-dranomasina. Misy ireo izay natao mba hitondrana ireny fiara ireny fotsiny ihany.

Ny fitiavana misakafo tokoa dia zavatra iray hita mapitovy ny olombelona rehetrarehetra ary marihina fa ny fihinanana sakafo manana tsiro samihafa dia mitondra fahasalamana sy hery vaovao ho an'ny vatana.

Ny kalisy moa dia anisan'ireny fitaovam-pisotroana izay ampiasaina rehefa amin'ny andro fety ireny ka tsy mivoaka mihitsy izy io raha tsy misy zava-pisotro tsara eo anolona eo.

Anisan'ny zavatra tena tsara mahasondriana ny maso ary mahafinaritra azy, fa indrindra indrindra moa dia mahatalanjona ny vava ny mahita ireny karazana haingo izay entina hanaingoina ireny toeram-pandihizana ireny rehefa misy ny lanonana.

Ny volo koa dia azo lokoina ary betsaka ireo tovovavy izay tena tia mandoko volo fa maro koa anefa ireo izay mbola tsy liana amin'ny fanatanterahana an'izany.

Maro ireo karazana savony izay entina hanadiovana fitaovana ao an-trano, misy karazany izy ireo: misy izao ny voatokana hanasàna ny lovia fotsiny, ary misy ireo voatokana izay hanasàna ny fitaratra fotsiny.

Ny penina dia fitaovana tena zava-dehibe indindra raha ho amin'ny fiainana zanak'olombelona, indrindra indrindra fa ho an'ireo mpianatra na ho an'ireo mpiasa satria dia io ny fitaovana iray izay ahafahana mitahiry ireo karazana zavatra tena ilaina amin'ny fiainana.

Anisan'ny zavatra tena mahafinaritra ary mahatsikaiky tokoa no mamaky ireny karazam-boky sady misy soratra no misy sary, izay entina anehoana ny zavatra miseho irony. Ary teny efa betsaka ireo mpanoratra no manao an'izany.

Mba entina hanamorana ny fikarakaranan'ny sakafo an-dakozia dia maro tokoa ireo karazan-tsotro izay novokarina tamin'izany ; ao ireo izay manana endrika somary boribory, ao ireo manana endrika somary lavalava ary ao ireo manana endrika fisaka.

Anisan'ireo zavatra tena tian'ny mpankafy fiara ny manaingo izany araky ny fitiavan'izy ireo, toy izany izao ny manisy ireny karazan-jiro amin'ny fiara ireny.

Ny lokomena dia anisan'ny zavatra iray enti-manaingo io molotra io. Maro tokoa ireo karazana loko izay efa voavadika ho lokomena. Ny tanora vehivavy moa na ireo efa ramatoa no tena mampiasa izany.

Ny kisoadia moa dia anisan'ny biby izay mbola misy eto Madagasikara fa saingy tsy voaresaka be intsony izy ireo noho izy ireo efa kely sisa dia ho lany tamingana ary noho izy ireo izay monina ao anaty ala.

Ny fandrina dia fitaovana iray tena ilainy raha ao an-tokantrano manokana satria dia izy io no fitaovana entina maka aina voalohany ; indrindra rehefa reraky ny rotoroto tamin'ny fiainana andavanandro indrindra indrindra fa niasa sy ny fianarana.

Tsara ho an'ny olona tia mikotrana (na mihazakazaka izany, na ny mandeha tongotra) ny mampiasa ireny kiraro mifehy tongotra ireny; satria dia manamora sy manafaingana ny dia izany.

Tena mora tokoa raha ireny karazana firavaka varahina ireny raha oharina amin'ny volamena sy volafotsy ka izany indrindra no antony tena maha be mpanao azy ireny ary mahatonga azy ireny miparitaka betsaka eraky ny tsena.

Ny lakana dia anisan'ny fitaovana entin'ireo mpanjono mandeha manjono, na eny amin'ny ranomasina lehibe eny izany na eny amin'ny ranomamy.

Anisany zavatra mahafinaritra tokoa ary mampientanentana ny fo indrindra indrindra ho an'ireo izay izay olona mahavita trano sy izay mbola mikasa hanorina izany no mitady izay mety ho lokon'izany trano izany. Misy ary ireo tena tia mampiasa loko maro mba hanaingoana izany trano izany.

Mitondra hery tsy fahasalamana ho any vatan'ny olona anankiray tokoa ny fihinanana karazan-tsakafo anankiray rehefa misakafo iny.

Ny faritra Analakely, Behoririka ary Tsaralalàna no ahitana ireo karazana tera-tany vahiny izay mivarotra fitaovana eto Madagasikara toy ny karana sy ny sinoa.

Mba ho fikolokoloan'ny vehivavy ny tarehiny, izay tena sarobidy tokoa raha ho an'ny vehivavy manokana, dia misy ireo savony efa natokana ho fanatsarana ny hoditra eny amin'ny tarehy fotsiny.

Efa tsy very anjara amin'ny resaka haingo na firavaka koa ny lehilahy satria dia efa maro amin'izy ireo no tia mihaingo an'ireny na miravaka an'ireny na volafotsy na volamena na varahina.

Ny zavatra teny tsikaritra rehefa mamonjy lanonana dia ny fanaovan'ireo olona akanjo tena mianjaika sy ireny karazana akanjo tena lafo vidy ireny.

Toerana azo safidiana tsara ho angalana sasatra ny tontolo ambanivohitra nohon'ny filaminana sy ny rivotra madio izay mbola hita taratra any.

Misy ireo karazana fiangonana efa tafatsangana tamin'ny taona valopolo. Toy izany izao ny FJKM Antranobiriky, izay voahorina tamin'ny sivy amby dimapolo sy valonjato sy arivo.

Noho ny fivoarana moa dia efa misy ireny karazana masinina elektrônika izay entina anasana lamba ireny. Ary efa miparitaka eraka an'i Madagasikara izany ka ny teratany vahiny no teny mpanamboatra azy ireny.

Ny fitsangatsanganana moa dia tena mampalaza ny Antananarivo. Eny fa na dia any amin'ny faritra aza dia betsaka tokoa ireo olona izay efa maka tahaka an'izany ka rehefa tonga ny andro tsy fiasana, na ny Sabotsy sy Alahady dia mandeha mivoaka miala kely ny tanàna misy anao mihitsy andeha hitsangatsangana.

Anisany mampiavaka ny fotoam-pialatsasatra moa dia tsapa ary hita fa mamonjy ireny morontsiraka izay misy ranomasina ireny daholo tokoa ny vahoaka, satria dia ohatr'ireny hoe tsy niala sasatra ireny raha tsy nahita ranomasina.

Tena anisan'ny zavatra mampiray ny fianakaviana ary tena tian'ny fianakaviana indrindra ny mba mandeha miara-misakafo kely ; miala ny faritr'Antananarivo mihitsy rehefa ilay andro tsy fiasana iny ; na rehefa ilay tonga ny asabotsy sy alahady iny.

Maro ankehitriny ireo tanora na ankizy na ny olon-dehibe aza no mbola tsy mahalala ny tantara ny Andriana sy ny zavatra niseho nisy teto Madagasikara, nefa dia efa maro ireo boky izay mirakitra izany tantaran'ny Andriana izany.

Maro ireo karazana hosodoko izay efa tena milaza zavatra miafina raha ny eto Madagasikara manokana, eny fa na dia tsy fantatra tsara izay tianao lazaina dia misy manjifa ihany izy ireo.

Tokony tsy mitsahatra manao fanentanana momba niresaka fandoroana ala mihintsy ny fanjakana ao amin'ny firenena iray mba hiarovana ireny karazana biby sy ala izay mety efa ho lany tamingana ireny.

Ny raozy moa dia anisan'ny voninkazo iray izay afaka ahodina ho menaka na ho lasa ho rano mba anadiovana ny tarehy ka analana ireny karazana ketrona amin'ny tarehy ireny.

Mbola tsy mampino tokoa hoe ny voatabia dia voankazo. izany hoe hoanina ao aorinan' ny sakafo satria dia ny fampiasan' ny olona azy io dia atao ho saosina loka na ho saosina lasary.

Ny zavatra tena mandany vola tokoa rehefa hanao lanonana dia ireny fanaingona ny rindrina, ny fanaingoana ny latabatra, ny fanaingoana ny seza ireny satria dia te hanome fahafahampo ny olona nasainy ny mpikarakara fety.

Ny posiposy dia anisan'ny fitaovam-pitaterana izay hita eto Madagasikara. Maro ny faritra efa misy azy io. Toy izany izao ny any Antsirabe, Mahajanga, Toamasina.

Raha ho an'i kristianina dia tena manan-danja tokoa izany atao hoe andro sabata izany, hoan'ireo karazana kristianina izay tafiditra ao anatin'ny fivondronana "FFKM" dia ny andro alahady moa no fotoana ivavan'izareo sy andro natokana ho an'izany sabata izany.

Maro ireo renirano izay mikoriana any amin'ny tendrom-bohitra no hita eto Madagasikara fa mbola vitsy moa ireo izay tena efa nandeha sy nahita ny fisian'izany.

Mbola maro tokoa ireo karazana trano voatsangana nefa tsy voaloko. Betsaka tokoa ny antony mety mahatonga izany : ao ny hoe tsy fisian'ny fahafahana manokana, ao koa ireo olona izay misafidy ny tsy handoko an'izany trano izany mihitsy.

Anisany zavatra tena mahafinaritra ny ankizy tokoa ary tena mahaliana azy ny mahita ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony tonga mitsidika azy ireo. Ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra moa no tena tsidihan'izy ireo.

Anisany manan-danja tokoa ny fananan'ny firenena iray ny atao hoe sainam-pirenena satria dia anisany fanehoana fa mahaleo tena ny firenena iray ary rehefa mandeha ary ny hiram-pirenena dia tsy maintsy hatsangana foana izany sainam-pirenena izany.

Tena mandany fotoana tokoa raha ny fikarakarana ny zaridaina eo an-tokantrano. Eny, mandany iray andro tontolo ary na farafahakeliny tapak'andro vao mahavita mikarakara izany satria dia mafy no mikolokolo an'ireny karazana voninkazo ireny.

Anisan'ny karazana fialamboly filalaovan'ny mpianakavy tokoa raha ny baolina kitra satria dia rehefa mitsangantsangana tsy maintsy hita milalao izany ny fianakaviana.

Ny Malagasy dia tena tia mihinan-kena, indrindra indrindra moa fa rehefa misy ireny karazana lalonana ireny toy ny mariazy, famadiana, didipoitra, fetim-pianakaviana ireny. Anisan'izany dia tena be mpanao indrindra ny henakisoa sy ny akoho.

Fialamboly tena mahafinatra tokoa ny mitaingina ireny bisikileta ireny indrindra indrindra moa fa rehefa ilay any amin'ny faritra ka entina mandehandeha ary miaraka amin'ny olona maro izay tia mitaingina izany.

Mba ho fitadiavam-bola maharitra dia maro ireo karazan'olona efa mamadika ireny ravinkazo ireny ho lasa menaka mba ho lasa fanafody.

Ny zaitra moa dia asa mbola tena be mpanao indrindra, mbola maro mantsy ireo olona ny misafidy ny anjaitra akanjo toa izay mividy lafo eny Amin'ireny tsena ireny.

Noho ny fivoarana misy amin'izao fotoana izao, dia tsy hitsahatra mihitsy ireo izay tia sy mpandalina fikarohana, hanamora sy hanatsara hatrany ireo karazana entana ilaina andavanandro sy fampiasaina andavanandro ao an-trano ka manatsara izany.

Anisan'ny zavatra mahasarika ireo mpizahantany ny mahita ny karazana baobaba izay hita raha tsy any Morondava ary ny mahita ny fodin'ny masoandro any amin'izany toerana mahafinaritra izany.

Anisan'ny zavatra mahafinaritra tokoa ny mahita ny tontolo iainana feno rano sy ny tontolo iainana feno zava-boaary maitso tsara. Ary indrindra indrindra koa fa mahafinaritra ho an'ny maso na mijery ireny ala lehibe ireny na mijery ireny hazo mbola kely ireny.

Ny tanora tokoa no tena hita fa maro an'isa raha ho amin'ireny famonjena alim-pandihizana ireny. Eny fa na dia maro ihany koa aza ireo olona efa nahazoazo taona taratra mamonjy azy ireny.

Ny zavatra tena manahirana ny renim-pianakaviana tokoa dia ny mandamina, na manaingo ny trano anankiray, izay natokana ho fandraisam-bahiny.

Tena mahafinatra tokoa no mahita an'ireny mpanao hosodoko ireny. Mahavita manatanteraka ny sary izay aseho azy ; toy izany izao rehefa maneho endrik'olona izany sary izany.

Eny ! Na dia hita sy tsapahi-tanana aza fa tanàna sady tsy an-dalam-pandrosoana no tsy mandroso mihitsy Madagaskara dia mbola betsaka ireo mpianatra avy any ivelany no maniry te-hisitraka fianarana eto amin'izany Madagasikara izany.